jina duu puuni n boŋo bi nyɛla ban wurinda kuɣu n bɛ zuɣusaa ŋo ka shɛli gbuligi ʒɛya teebuli n ʒɛya ŋo shab nyɛla ban yɛ liiga sabila ka shab yɛ neen piɛla n niŋ gbunni

Loori n nyɛ sarati palli zuɣu loori maa zuɣu nyɛla zaɣ piɛlli nachimbi ʒɛ di tooni bi yɛla neen sabila ka yino yɛ liiga ʒiɛ pa o dini zuɣu loori ʒiɛ ʒɛ o yaɣali moto ka so bari chɛni ŋɔ tirata n bɛ yaɣali ŋɔ tihi n ʒɛya ŋɔ

palli zuɣu n boŋo loori nim n kanna ŋo dabba n bɛ gbunni ŋo shab yɛla liiga sabinli ka shab yɛ liiga piɛla palli maa zuɣu boola lai zaɣ sabinli zaɣ yɛlo loori maa shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛ ka zaɣ yɛlo bɛ dinni

Paɣa n ʒiya ŋo o ʒila kuɣu zuɣu o ʒila daangi ni kurifooti n ʒɛya ŋo silba n tam di zuɣu ŋo piɛɣu n ʒɛya ŋo bakɛt n ʒɛya ŋo ka tahapoŋ tamya waagashe ka o chim niŋ taha poŋ maa ni

Kom n doya ŋo nachimbi anahi n bɛ dinni bi toorila kom maa kunkun bɛ bi nyaanga so gbubila nokati gbambila ka so gbubi kopu so dini nyɛ zaɣ piɛlli ka so dini nyɛ zaɣ buluu kurigu maa nyɛla silba

sola nim n doya ŋɔ da ba ni paɣ' ba n nyɛ ba za di gbani ŋɔ be pɛlila halimɛtɛ nima niribaayi be pɛli bɛn shɛɣ' ka yino gbabi boku yili n zaya ŋɔ tihi n saha ŋɔ polinim n saya ŋɔ lati nim n bɔŋɔ

Nachimbi n bɛ salin boɣali puuni kom bɛ dinnI mashin biɛni soobul biɛni tihi bɛ bi nyaanga mori biɛni mori maa kuumi tihi maa nyɛla zaɣ giriin bi so yɛla liiga sabinli

Paɣaba ni dabba n bɛ duu paɣa n bɛ zuɣusaa ŋo o yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli teebuli n ʒɛya ŋo labtop nim n pa di zuɣu maa foon nim n pa di zuɣu maa buku nim gba bɛni

Loori n tam palli zuɣu moto n tamya ŋo ka doo ʒi dizuɣu paɣaba ni dabba n bɛ kohamma ni damma shee shitori n ʒɛya ŋo ka Anfooni nim yili di zuɣusaa fulaaki nim n yiliya ŋo npp fulaaki biɛni ka ndc fulaaki biɛni

Loori nim n tam palli zuɣu ŋɔ kunkuni n doya ŋɔ ka tihi bɛ dinni loori nim maa shɛŋa wurimmi ka do yaɣali loori waɣanli n chɛni ŋɔ o nyɛla zaɣ ʒiɛ ka zaŋ taapooli loo dabba ayi nʒɛya ŋɔ bi yɛla liiga piɛla

Paɣaba n laɣam ƶiya ŋo bi ʒila bi daabilim shee kpalansi bɛ dinni naanzuu biɛni sima biɛni loori n ʒɛya ŋo so bɛ dinni ka so jinjɛm sabinli paɣaba maa so yɛla liiga ʒiɛhi

gbuɣunli nyɛla doya ŋo loori n ʒɛ bi nyaangi ŋo loori maa nyɛla zaɣ piɛlli ka mali loɣu ka kuɣusi ʒɛ loɣu maa ni ka paɣaba ni dabba ʒi loɣu maa zuɣu yino kpala ninkpara ka yino pili zipili varanda

paɣasara ni nachimbi n laɣam ʒɛya bi wuɣula bi taawaayɛ niɛma zuɣusaa ka sabi sabbu panpa dizuɣu loori nim n ʒɛya ŋo zaɣ buluu bɛ di puuni bi taawaayɛ niɛma maa ni zaɣ piɛlli bɛ di puuni ka bi sabi sabbu pa dizuɣu

Kom n-doya ŋɔ bihi n-dabi di puuni shɛba bela ko'kpaŋa ka shɛba be puuni mɔri n-doya ŋɔ kɔɣa n-doya ŋɔ kunkuni n-doya ŋɔ tihi n-saya ŋɔ gbambihi m-be kom maa ni maa yino pirila namda ka ye liiga sabinli be kom maa ni.

Paɣasara ni nachimbi n bɛ kohamma ni damma shee kodu nim n paya ŋo teebuli nim n ʒɛya ŋo naanzuu n paya ŋo yili n ʒɛya ŋo yili maa nyɛla jiranbiisa anbirɛla nim ka bi tiɛ bahi ŋo di nyɛla zaɣ sabila

teebuli n-za duu puuni kaapunima nyɛla din tam di zuɣu di nyɛla zaɣ' sabila tiivi yiliya duu maa dukpuni laatinima beni tiivi maa nyɛla zaɣ' sabinli duu maa puuni nyɛla gilaasi ka nyɛ zaɣ' piɛlli ka tihi yirina di nyaaga mɔri gba beni.

Kom n doya ŋo ka paɣasari ni nachimba bɛ di puuni shab ʒɛla kom maa yaɣili n ŋmɛri timpana so ʒila kuɣu zuɣu ka shab ʒɛ zuɣusaa so ŋmɛrila dibaayi ka so ŋmɛri zaɣ yini yino yɛla liiga ʒiɛ

Loori nima n zaya ŋo mori n doya ŋo tihi n saya ŋo paɣaba ni dabba n zaya ŋo yili maa nyɛla jirambisa paɣaba ni dabba maa shɛba biɛla zuɣu saa ka shɛba be tingbanni.

duu puuni n boŋo paɣaba ni dabba n piɛ fooli do yino nyaɣala baaji ka vari shɛli laati nim n boŋo paɣa so yɛla liiga dozim ka baaji do o sani

Paɣasara ni nachimbi n wori bi kali waa shab yɛla gaana fulak ka zaɣ ʒiɛhi bɛ dinni yɛlo biɛni ka lunsi bɛ dinni ka bi mali bi nuhi ŋmɛrili shab ʒimi ka shab ʒɛ zuɣusaa

Bihi ata n laɣam ʒɛya yino ʒɛla zuɣusaa ka yino ʒi kuɣu zuɣuka yino dabi o tooni ka o gbubi afi n zaŋdi timdi o zuɣu ni yino bɛ bi nyaanga o bi piri namda niraba ayi yɛla liiga piɛla ŋunboŋo maa sola jinjɛm sabinli

duu puuni n boŋo paɣa mini doo n boŋo doo maa ʒila gɛro zuɣu ka paɣa maa ʒi zuɣusaa teebuli n ʒɛya ŋo mashin nim n tam dizuɣu ŋo doo maa yɛ liiga ʒiɛ ka paɣa maa yɛ liiga buluu

jina do puuni n bɔŋɔ shɛbi ʒɛmi shɛbi za zuɣ' saa paɣ' ni da ba ƒɔlaki nim n yiliya ŋɔ tɛbuli n zaya ŋɔ kapu na tam di zuɣ' ŋɔ di nyɛla gilaasi

Paɣa n-zaya ŋɔ o ʒila o daɡuya biraashinima be di ni tulaalenima beni ka kpama beni tihi be o nyaaŋa kuriti ɡba beni laati beni tihi maa nyɛla zaɣ' ɡiriin paɣa maa pilla zipiliɡu

sooja nim n ʒɛya ŋo niraba ayi ʒɛla zuɣusaa ka niraba ayi gbaya yino domi ka bahi bahi o maŋ doya yili n ʒɛya ŋo tihi n saya ŋo mori n ʒɛya ŋo mori maa kuumi tihi maa shɛli gba nyɛla tia kuma sooja so muɣula o maŋ ʒɛya

pali zuɣ' n bɔŋɔ soja n tamya ŋɔ o gbabila mariƒɔ ka piɛli zipiɛli ʒiɛ paɣ' sara ni nachimba bɛ pali yaɣ' li ŋɔ tihi n saya ŋɔ mori n soya ŋɔ yili n zaya ŋɔ paɣ' n ŋɔtɛ o yɛla liga piɛli

Paɣasara ni nachimba n wari bɛ kaya waa sheba bɛ te kante tihi yirina kante maa nyaaga kante maa ni kuɣusi beni jams dansi beni nachimba mini paɣasara m be dini shebi ʒi la tiŋa ka shebi za zuɣusaa

Paɣaba ayi m be duu bɛ zala zuɣsaa yino yela liiga ʒee jinjɛm ʒee ka pili zipili ʒee bindira be duu maa ni kamantoosi beni gilaasi nima be duu maani duu maa dukpina nyɛla zaɣa piɛla.

dabba ayi n ʒiya bi ʒila tia gbunni ka teebuli ʒɛ bi tooni yino gbubila laɣari ka ga woochi ka foon nim pa o tooni ka o yɛ liiga piɛlli foon nim maa din dihiri nubihi maa biɛni ka chɛ din tori parisiri maa

Nachimbi n bɛ salin boɣali puuni kom bɛ dinni soobuli nim biɛni ka gbambili biɛni so pilila zipili sabinli so n kuriya ŋo ka o yɛ liiga buluu ka so jinjɛm sabinli

amokaa n boŋo marafa n saya ŋo fulaaki ka bi gbubi ŋo dabba n ʒɛya ŋo so ʒɛla tiŋa ka gbubi foon ka niraba ayi gbubi fulaaki maa ka yino gbubi shɛli

Dabba ata n bɛ salin boɣali puuni niraba ata gbubila heed pai ka yino pili zipiligu tihi bɛ dinni kodu tihi biɛni ka mori biɛni koma bɛ boɣali maa ni yino yɛla liiga yɛlo

Paɣasara ni nachimbi n wori bi kaya waa bi biɛla puuni ka bi tiɛ tanti nim bi luɣuli ka paɣaba ni dabba ʒɛ dinni bi gbubi kuriti ŋun gbubi kurigu maa yɛla liiga piɛlli ka so yɛ liiga sabinli dabba maa biɛla nyaanga ka paɣaba maa bɛ tooni ban wori kaya waa maa

Paɣasara ni nachimbi n bɛ dalin boɣali ni paɣaba maa yino gbubila ŋmani ka gbubi dalibila ka yino yɛ liiga ʒiɛ ka gbubi dalibila yino tamla kunkun maa zuɣu ka so bini ʒiɛ tihi n saya ŋo mori n doya ŋo

loori nim n ʒɛya ŋo zaɣ yinga nyɛla zaɣ ʒiɛ ka shɛli nyɛ zaɣ buluu paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋo yili n ʒɛya ŋo pool nim n saya ŋo dabba maa shab yɛla liiga sabila ka paɣaba so zaŋ bini n bobi o maŋa

Paɣa n ʒiya ŋo o ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka labitob tam di zuɣu o yɛla neen sabila loori nim n bɛ tiŋ ŋo yiya n bɛ tiŋ ŋo o gala wooch ka kaap tamya buku gba n pa teebuli maa zuɣu maa

moɣini n bɔŋɔ paɣba n zaya ŋɔ yino yɛla liga bulu tihi n saya ŋɔ ka yino yɛ liga girin bɛ puuni ka so bubi bubiga ka shɛbi wuɣ' be nuu zuɣ saa

Paɣa n doya ŋo paɣa maa biɛla o daabilim shee chinchina n doya ŋo o zaŋla shɛŋa yili ka do shɛŋa zuɣu ka piɛ shɛŋa soŋ chinchina maa puuni zaɣ ʒiɛhi bɛ dinni ka zaɣ piɛla gabigabi dinni

Kaaba puuni n bɔŋo paɣaba ni dabba n zaya ŋɔ so gbubi la takayuya jiŋli n zaya ŋɔ nyɛlisira ka bi niŋ niŋli ŋɔ laati nim n bɔŋo bi yɛla niɛn piɛla ka shɛba yɛ niɛn sabila.

Paɣa n ʒɛya ŋo o ʒɛla duu puuni duu maa peentila zaɣ piɛlli foon n paya kaap nim n tamya ka fulaawa nim bɛ dinni hita kaap n ʒɛya maa firiji n ʒɛya maa diriti n yiliya maa diriti maa nyɛla zaɣ piɛlli

Loori nim n ʒɛ boɣali ni ŋo loori nim maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ni zaɣ yɛlo yɛlo yɛlo tipa biɛni boɣali ni ka bi bɛ kunkuni n boŋo tia n bɛ kunkun maa zuɣu ŋo tia maa nyɛla zaɣ giriin tipa maa dirɛva bɛ zaɣ yini puuni

salin boɣali ni n boŋo nachimbi n bɛ di puuni paapu nim n gari ŋo dalibihi n ʒɛya ŋo kom n doya ŋo doo n tam kunkun zuɣu o yɛla liiga piɛlli palli n doya ŋo tihi n ʒɛya ŋo mori n saya ŋo

Doo ni paɣaba n bɛ duu duu maa peentila zaɣ piɛlli ka di takoriti nyɛ gilaas ka mori yirina di nyaanga teebuli ʒɛla bi tooni ka pileet nim tam dizuɣu diriti biɛni ka bindira biɛni doo maa kpala ninkpara bia maa bi bob bobga ka teegi o boɣu

Paɣasara ni Nachimbi n bɛ zaham gbahabu shee zaham bɛ dalibili ni bi ʒɛla zuɣusaa yili yirina bi nyaanga doo bɛ ŋarim ni o yɛla liiga buluu paɣaba maa so yɛ liiga piɛlli ka so yɛ liiga ʒiɛ

Paɣiba n yi kuliga kuna bi bɛla lainy bi zaa zila siliba nima yili n zaya ŋɔ tii n zaya ŋɔ ti kuuni ni din mali vari paɣiba maa yino gbubi la gaɣi ŋmaa o nuu ni .

Sarati n niŋ palli zuɣu ka paɣa mini o bia do tiŋa ka chɛchɛ bɛ bi yaɣali shikuru bihi ayi n ʒɛya ŋo bi nyaɣala baaji nima moto n doya ŋo loori n ʒɛya ŋo yili n ʒɛya ŋo tihi n ʒɛya maa

chichi puuni n bɔŋɔ be wali wali mi zaya shɛbi gba mi ka be za niribaanu yaɣili ka shɛb niribaayi za kunikunizuɣ' laati n zaya ŋɔ nɛnpiɛla ka shɛbi yɛ ka ŋɔ ba yɛ liga ʒiɛ ka gbabi bayibuli tɛbuli n zaya ŋɔ

loori nim ka bi piɛ n zali ŋo shɛli biɛla zuɣusaa ka shɛli bɛ gbunni dabba ayi n ʒɛya ŋo yino pilila zipiligu ka so jinjɛm sabinli yino la bi pili zipiligu laati nim n boŋo kuriti n doya ŋo

shɛtɛgu puuni m bɔŋɔ kohima ni dama shɛɛ tɛbuli n zaya ŋɔ ka latopu tami dizugu so n lo koli n zaya ŋɔ o pɛrila daminsabinli ka yɛ liga piɛli tɛma n tamiya ŋɔ esi n yiya ŋɔ

Paɣasara n piɛ lai chɛni palli zuɣu bi ʒila binyɛra binyɛra maa biɛla siliba nim ni ka bi zaŋ roba nim pobili yili n ʒɛya ŋɔ tihi n bɛ di nyaanga loori nim n tam palli zuɣu ŋɔ loori nim maa shɛli nyɛla zaɣ sabinli ka paɣa ʒɛ di puuni

lori n nyɛ gamo n doya ŋɔ ƒɔyasabisi lori n zaya ŋɔ bɛ niribaayi n kana ŋɔ be pɛlila zupɛli yinisi moto n kana ŋɔ moi n zaya ŋɔ Lori nim bɛ moto nim maa nyɛŋa yiya n.zaya ŋɔ poli nim sa di gbani ŋɔ

soja na zaya ŋɔ o.pɛlila zibili sabinli da ba ni paɣ' ba n za o kuli ŋɔ be pɛlila yalimɛntɛ bulu yili n za o nyɛŋa ŋɔ yili maa nyɛla zaɣ' piɛlli kodu ti n saya ŋɔ do n yɛ binkpaa ŋɔ ka yɛ ka bili koli koli

ashɛbitɛni n bɔŋɔ paɣ' n yɛ nɛpiɛlla n ʒɛ ŋɔ paɣ' so mali bia soŋ ŋɔ tɛbuli n zaya ŋɔ tam n tam di zuɣ ŋɔ kom n taya ŋɔ paɣ' so n za di yaɣili ŋɔ ka yɛliga sabinli ka yɛ di puuni

pɛrinsi n za tɛŋɔ paɣ' ba ni da ba ʒɛla lori puuni lori maa nyɛla zaɣ' piɛlli pɛrinsi lori zaya ŋɔ di nyɛla zaɣ' sabinli tihi n saya ŋɔ yili ŋɔ ka pɛirnga za di gbani pɛrinsi maa so gbala mariƒa

Doo n zaya o zala shitɔɣu puuni lamalee nima n tamiya ŋɔ o pirila namda zɛɛ ka di gbunni niŋ zaɣi piɛlli o gbubi la baaji zɛɛ lamalee bini yɛra n za o tooni ŋɔ di yɛla zaɣi ʒɛɛ kooki bini yɛra o pili zupiligu ka kpa ninkpara .

Paɣa n ʒiya ŋɔ o gbubila saɣivuɣuli n mondi saɣim duɣuni tahalini ka o mali buɣim maa niŋ labihi ayi n za o luɣuli ni teebuli n zaya ŋɔ kuriga n tamya ŋɔ siliba n za paɣa maa naba ni ŋɔ.

ashɛbitɛni n bɔŋɔ do puuni n bɔŋɔ do ni paɣ' n ʒɛya paɣ' maa gbabila o sagi goro n bɛ o nyɛŋa ŋɔ tɛbuli n zaya ŋɔ bukunim n tami di zuɣ ŋɔ ƒɔni n paya ŋɔ domaa gbabila bihi ka yɛ liga piɛli

loori n-zaya ŋɔ katapila n-nyɛli dabba ayi zala di nyina maa lɔŋni ka yino zaŋ foon kpa o tibili yino gbubi la buku bɛ zaa pili la zupil' ʒehi katapila maa noli kpala tiŋa o zami o bi chana ka o zuɣusaa nyɛ zaɣ' ʒehi.

girada n ʒɛya ŋo kunkuni n bɛ di tooni ŋo tihi n bɛ di tooni ŋo ʒɛya gba bɛ di tooni nachimbi n ʒɛya ŋo bi biɛla bi tuma shee ka pili hɛlmɛnt nima aayon roks n doya roba n bɛ aayon roks maa puuni

Dari n doya paapu nim n doya ŋɔ yiya n ʒɛya ŋɔ yili maa shɛli nyɛla jiranbiisa ka tihi ʒɛ di yaɣali dinbala maa pa jiranbiisa ka nyɛ zaɣ piɛlli paapu nim maa nyɛ zaɣ sabila

Dabba ayi n bɛ duu yino maa ʒimi ka yino maa ʒɛ zuɣusaa o gbubila mashin din chɛri zuɣuri maa yino maa kpala ninkpara ka pili zipiligu bi ni bɛ du shɛli maa peentila zaɣ piɛlli ka di dundoli mini di takoriti nyɛ kuriti

Yili n zaya ŋɔ loba nima ka bɛ lo n tili ŋɔ tihi n saya ŋɔ paɣaba n zaya ŋɔ kuɣu n zaya ŋɔ teebuli n tamya ŋɔ doo n gbibi pipa nima n zaya ŋɔ ka doo chaŋ ni o ti vooti.

Nachimbi n bɛ salin boɣali ni salin boɣali maa ni paapu nim biɛni heed pai nim biɛni dalibili n ʒɛya ŋo soobuli nim biɛni tihi n ʒɛya ŋo palli n gari ŋo so n tan kunkun zuɣu ŋo o yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa

kom n doya ŋo ŋarim nim n bɛ di puuni ŋo ŋarima maa shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛ ka shɛli nyɛ laati buluu yili n doya ŋo kunkuni n ʒɛya ŋo tihi n sa dizuɣu ŋo dabba ni paɣaba n bɛ yaɣali ŋo

yili n zaya ŋɔ bɛ mɛla goni gili poli tanki n tamiya ŋɔ di nyɛla zaɣ' sabinli tihi n saya ŋɔ nachimba n zaya ŋɔ be pɛlila zibili ʒiɛhi ka yɛ liga sabinla ka wuɣi anƒɔni nima zuɣ' saa

Nachimbi n bɛ salin boɣali ni bi ʒila kpaŋa kom bɛ boɣali maa ni loori nim n biɛni ŋo di nyɛla yɛlo tihi bɛ di nyaanga so tam kunkun zuɣu o yɛla liiga ʒiɛ ka so sirigi na ka yɛ liiga piɛlli

loori nim n bɛ Boɣali ni ŋo tipa nim biɛni ka girada biɛni yili n ʒɛya ŋo loori nim n tam palli zuɣu ŋo loori sabinli niɛni ka chɛ loori piɛlli tipa nim maa nyɛla bibaayi giraada maa nyɛla zaɣ yini tihi n saya ŋo

tia n ʒɛya ŋɔ paɣaba ayi n ʒiya ŋɔ ka teebuli ʒɛ bi tooni ka bongo tam teebuli maa zuɣu shɛriti n pa teebuli maa zuɣu paɣaba maa nyɛla bin niŋ noos mask ka yino mali bia tiri ŋunbala maa

do n zaya o nila nosimaki ka pɛli zupɛligu varanda o pɛri nuusurtɛ ka tɛriti so bihi mini be bɛyanim paɣ' ni daba n zaya bɛ zala akori gbani ka di nyɛ shɛtuɣ' waɣilinli

lorinim tami pali zuɣ ŋɔ paɣ' ba ni da ba pɛngiliba ŋɔ lorinim maa nyɛla zaɣ sabila yiya n zaya ŋɔ shɛbi tamila lori maa zuɣ saa yino pɛlola zupɛli ʒiɛ ka yɛ liga piɛli

ziliji nabani n boŋɔ paɣ' ba ni dabiba n ʒɛya ŋɔ be gbabila bɛnpiɛli ka zaɣ' sabila sabidizuɣ' ziliji maa nyɛla zaɣ' piɛli ka di zuɣ' maa shɛɛ niŋ zaɣ' ʒiɛhi

Paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋo bi wola bi kali waa ka liiga sabinli ŋo lan di doo maa gbubila maik ka di zuɣusaa nyɛ zaɣ buluu ka gbaabu maa shee nyɛ zaɣ sabinli

duu puuni n boŋo alɛpilɛ n ʒɛya ŋo di kpuɣirila niraba anahi piringi nyɛba ʒɛya ŋo dabba n ʒɛya ŋo duu maa dikpuna peentila lait buluu alɛpilɛ maa peentila zaɣ piɛlli ka zaɣ sabila sabi dizuɣu

Loori nima n tam palli zuɣu yiya n ʒɛya maa yiya maa shɛli nyɛla jiranbiisi ka shɛŋa pa jiranbiisa tihi n ʒɛya ŋo mori n doya ŋo mori maa nyɛla zaɣ giriin loori nim maa shɛli nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛli nyɛ zaŋ sabinli

namdanima n-shɛbi zaya ŋɔ boduanima be di ni namdanima maa shɛli zuɣusaa nyɛla zaɣ' piɛlli ka shɛli nyɛ zaɣ' piɛlli ka zaɣ' ʒee booi gili di ni ka zaɣ' girin gba be di ni ambirɛla ka bɛ yirigi zali ŋɔ ka di nyɛ zaɣ' yelo

Naa n ʒɛya ŋo ka o nachimbi ni o paɣasara piɛ n gilo katawiya n ʒɛya ŋo di nyɛla zaɣ ʒiɛ yili n ʒɛya ŋo tihi n ʒɛya ŋo naa maa gobila chinchini ka pili bin ʒiɛ ka zaɣ piɛla gabi dinni

mashini n boŋo doo n ʒiya ŋo o pilila hɛlmɛnt piɛlli doo n ʒɛ zuɣusaa ŋo o gba pilila hɛlmɛnt piɛlli ka yɛ liiga buluu yili n ʒɛya ŋo mori n ʒɛya ŋo dabba shab n ʒɛya ŋo mashin maa nyɛla yɛlo ka zaɣ sabila gabi dinni

Kom n doya ŋo ŋarim n bɛ di puuni ŋo paɣaba ni dabba n chani ŋo bi gbubila bi niɛma kuushini bɛ di puuni so gbubila boɣititihi n saya ŋo so yɛ singirɛti piɛlli ka zaŋ baaji nyaɣa o nyaanga